Biko rakoraro bujanye namayaga nkuba birasabwa ko ugira isuku rikomeye, kandi ukaba magabo kugira ngo ntibagereye ibikugirira nabi kob aragikumuyaga nguba ufise ingarukambi, kandi bica nabi bisabwa ko uwukorana amakinga menshi.

Tuturegeje kuraba mu gihugu cu Burundi aya mabarabara menshi yubatswe ariko ayo mabara usanga ari mato mato birakanewe ko buba ko amabarabara manini ya buta ashobora gucamo n'ibiduga itandatu canke indwi igenda mu ruhande rumwe hirya ho gacacako iyindi midugu igenda murundi ruhande niho tuzobone turatera imbere handi ho tutarabubaka amabarabara turacari inyuma mu majambere.

Murakimero kuwkoresha abuducamura wo gugakoresha amakaramu yirawura mgakarama yo guca pa magaramu atukuru amere n'amakaramu asan'ubuuru, kandi byurwanditse ugasanga uwanditsa ibitari ivyo ibiregane we ni uko urundera akintu vyorafutie ca buda ivyo wanditse ushobora kubifuta uwebifutso, kandi kaba isaje ukabikoshora.

Iyo mu batsinzirwa yubakamenza bayigira neza ivyakondako avyusanshiramwo nibabikwiye arukaragana bakusi damarayagi bashusjamwo n'iitara azaramurikira nk'abantu bagondako bakarishamye ijoro bakaakorera atamkubwabiro bavise gnanaziburiko bagakora vyose tarangikikuyeho.

Mugahe inzu y'ubatswe yakaba n'inzu niniya cane bisabwa yuko utbaduza inkome ku ruhande kugira ngo umwco ntushika indani, ariko bisabwa ko inkumbuzecets a hato yahashoboka kugira ngo umuce uvuyehi igiosize urinzuya indani, kubera nt'awoshira y'amatara usanga tabonesha, ndetse kurusha.

Abana bakira batoya barimenyereza gukira umupira w'amaguru mabo umupira barafata ibishamba bbavyo araheze bakabiterateranya bagacabanga umupira bazabar aakoresha mu kumenyereza gukira mupira ukuze mu gihe imipira kizunga itaraboneka aho imipira bibangira ubwabo bakaza barayikina mu kwikbera bakira abana batoye.

Iyo wubatse inzu birakenegwa yuko iminsi yose ushirako akazu ko kwiherera abantu hazoze baragenda mu kwiherera, haba ku mwanda mukuru canke umwanda mutoya, eka mbere no mu koga bakoga amazi yo hejuru, bakaza barayoga ariyo bari abashungurukirako kugira ngo bagende mu mirimo ya misi yose bitunganije bafise isuku kandi basa neza.

Njirwe uwubateyibakishijwe amabuye risigishijwe, kandi n'amatafar aheko nishwakararisizeko eharisizweko n'amaranga inkande yayo hari igi iki kibaho abantu bacirabura bantu bashobora kwandikishako n'ingwa zera abantu bagashobora gucigiraro.

Tubarageje kuraba mu gihugu cu Burundi hariho imikino myinshi benshi badakunda kugenda kandi ifise akamaro .Aho twovuga nk'umukino w'amaboko bakenera akamaro neza. uwo mukino benshi nibakunzeye kubukina ufise akamaro kanini kandi abantu bose n'abagendana ubumuga barashobora kuwukina atakintu kimwe ubateye.

Mu buzu bw'uburiro canke mu bunywero eka ndetse no mu butambiro birakenerwa yuko haba hari amameza ameze neza abantu bashobora kwakirirwako bakumva ko bamerewe neza, kandi hategerezwa kuba hari isuku rikwije ivyangombwa, rikwije ibisabwa kugira ngo umuntu aje kuhafatira akanyobwa canke kuhivunira akanyota asohoke ameze neza.

Makiufise akazi kamisi yose ukbara birakenerwa ku nkifunguka agufize uzera zahantu zibazimeze neza uharoz itegye kugira ngo uvyuzi ku kazi ugenda awihuta utabanze gucire gosumira mwo guteka, ariko babari bo bitezuka bibikantu hameze neza, kandi hari suku kugira ngo mu gatonda uvyo ukuvyihereza uco ubandanya urugea.

Mu mikino itandukanya n'imikino bakinisha amaboko yo bakinisha amaguru ariko muri y'ico gihe mikino myinshi ikunzwe mu bisagara cane cane niyikinishwa amaboko kuberayo usanga abantu benshi bakina kandi dasaba yuko ubanze kwirukanga ariko usanga ho ibikinirwa mu buga bitaho bito shobora kwiruka iminote mukiye.

Igikuba citsinzuwe ibirakenewe yuko ushiramwo akabati ngo akabatenewka ka kagenewe kubikwamwo ibintu vyankenerwa n'ivyo guteka nivyo guteka hamwo nko amasahani canke ibikoresho nk'ibitabu amakayi amataramu buba uza gukoresha bukebikenerweko ubiraza mu kabati kugira ngo bikoreshoje gutora.

Amabarabara kugerakomere cane barabo bakabagatangura bagashirah ibivu hama bagashira ho ibindi vyo bisa n'ibipfumene bakavyongerako ijuru yavyo bwa aco shaka ikaburimbo bakamabaga ahatsindagira kugira ngo barabara rikomere cane, kandi imtezera boma akurika ku mwanya ku mwanya.

Uriko rasomee igitaba unakanurwa yuko nwikohejeje igitabo c'uwandika icamake ivyo wasome igitabo kimukimazo kandika ikinduka imazi ikinduka imazi n'ikindukimazo kandika kugaranguzi gusoma ibitabo vyinshi zo ku bimara fise kutunuwa jw'iroguramwo icamake ku kujushura kubufatank'ikindukakuri umugami wmbuyindu wasomye.

Necane hasibishibura agayurwa yuko mu kubagasushiraho ivyo umuzi baratanga akayaga bizunguruka ama mu bwoko ubuzunguruka bigaca bitanga akayaga ahantuashushe abogatuma mwumvahakanye yatawushuye bwinshi buhari hazaratangaakayaga kugira ngo bushunshibwemabuba bwinshi.

M ntango z'umwaka w'ishure harakenerwako umuntu adandaza amakaye yashaka kuronka inyungu ko ari abanyeshure yakora ku bwinshi kandi baba bayakeneye aba anazimbutse ushaka kugura amakaye urumunyeshure uyagura mu gihe hageze gutangura umwaka w'ishure ugaca uyabika ukaza uradandaza rimwe rimwe.

Urikourubaka inzu zogereka bisabwa yuko shovora gufata umushinge ukawukomeza cane kugira ngo inzu zose wogereka ko yanjwe ntizo igikimuka zomucanke zoshizo rabomoraka iyo imvura iguye, kandi ruhande yiyo amaze uma nini mani birasabwa yuko coububaka ibibugo kugira ngo bibashekugakomeza vyeko'inonera mwizi.

Kubazamavimigukondeme yakwiye, ariko mugira imubatse inzu nk'y'unzurugiraimisuku ituma itaramba rikamaye igihe gito carka kitamanarugamagurika erisi uku nikaraba urugamba ntigacure urutegerezo kwange ikorere isuku inzububatse kugira ngwibashe kubaho igihe kinini gishoboka.

Ubuhinga bwanone bwaragwiriye nk'ubu mu gutwara indege no mu gutwara imiduga, mu gukora ibintu vyose bakoresha nyabwonko, nico gituma ata muntu azi nyabwonko aba akiri inyuma mu bijanye n'iterambere, kugira ngo twese dutere imbere bisaba ko abanyeshuri bose bariko bariga bigishwa ibijanye no gukoresha ubuhinga bwanone.

Ishure ubonako riteye imbere, ariko ata munyeshure numwe arimwo ripanze neza, mbere hari ikibaho cera bandikako.

Ivyuma bishinze, ariko bisakaje amabati, ubona hari akayira bacamwo, kugira bikinge izuba, canke imvura, kandi ubona ko, ari kw'ishure.

Uriko uriga birakenewe yuko impapuro uriko urigiramwo uzitwara mu gikoresho kimeze neza, kizibika neza, gitazicafuza, kuburyo ushobora kubitora mu myaka ibiri canke imyaka itatu bikimeze neza, n'umwuzukuru canke umwana ashobora kubisoma bikagira ico bimwunguye, akavuga ati umuvyeyi wanje arazi kubika.

Ishure ryubakishije imbaho ariko fise n'ahantu hagebewe ushira ko amatangazo yerekeye abanyeshure kandi ryugaye ubona ko abanyeshure bamaze gutaha.

Mugeeneze gushika mu guheza kwubakaye inzuba ashiramwo matara vyankenevo vyose birakeneweukouca wutangura ugufata incushanyu na vyukamshira y'intami ntibikenewe nko kwiga mkwemu mkebe icapo vy'amagufa y'abantu b'umubiri w'umuntu bihinda bigiza umuntu vyozwe bishira abo kugira ngo, ariko ari igo bizomura biraba imbere yiwe.

Tabona kubari ahana umwishuri, ariko nta banyeshuri bariyo baasigaye baseze amakana mwishure bishoboka ko babagiye mu karugo canke gusa makanya gahanze, ariko bariko barahigira, kandi ivyurwa bitandukanye ivyurwa bikomeye biboneka ko hirya ku muntu bigira ko hari ibicako vyinshi bitandukane.

Mu mashure yose yo kwigigwamwo hatekerezwa kuba harimwo ikibaho cirabura bashobra kwandikisha ingwa zera izitukura canke izisa n'urwatsi rutoto. Muri ico gihe nyene harakenewe n'ibikoresho mfashanyigisho vyerekana ibihugu ukuntu bimeze nk'Uburundi ukuntu bucafye canke isi ukuntu iba imeze

Ishuure ririmwo kibaho, kandi hari n'ibikoresho abanyeshuure bakoresha mu kwiga hariho umubumbe w'isi, kandi hari n'intere n'imeza yamwugisha.

Ishure ririmo intuyuinziriza cane n'imeza zisaneza zisize imbara gera, kandi ubonako ata munyenshure ariho, ariko imbere hari ibibaho inyinshi bisirize irangi ryirabura.

Umuze kubaza inzure igatangura ukubaka mumukenge gishakamwe batu karisukara berekana bakaba gushiramwo n'ibintu bishirivya indani usigamwo amabara kusigamwo ibintu vyisa bikenewe kugira ngo abasha kumererwa neza hase neza umeze guheze vyose cushiramwo intibe abantu abadbshubura kwicara ko bariko aragiramwo inama canke bariko barahigira.

Abantu bariko baracapa, bacapa mw'ibara risa n'urwatsi, hari ibara risa n'umuhondo n'ibara ritukura, reka mbere n'ibara risa n'ubururu. Abo bantu bariko baracapa bariko ni abana batandatu bariko barakora nk'icigwa babahaye, mbere basa n'abariko barakina kimwe bita urubuguzo.

ishure ubonako ari iryo. hino iwacu kandi atabanyeshure bahari , ariko rifise intebe zimbaho kandi zisa , n'amadirisha asa.

Isukunikarara mu ruganda ntibacure birakinawe mu bivuga vyose birikurakora gutegereza gushiramwo isuku ukagira isuku ku mubiri guvyambarwa ku mpumvu mu bikoresho rikurakoresha ngo gazizamesi yose ntebica bituma wirindana ingarukambi ziturka ku ngwara zisukuriya.

Inzu irimwo akabati kugaje ingufuri ubona ko hugaye kandi harara abanyeshure, ubona ko ari amashure y'uburaro kandi ata muntu ahari.

Ikibuga ubonako bakinirako umukino w'amaboko ariko atabakinyi bahari, kigaragara, iruhande yaco hari inzu igeretse kandi yubakishije amatafari ahiye.

Ahantu botera akazuba ariko ata muntu ahari ubona ko hari ibiti bisharije neza, ubona ko babivomera, kandi hari intebe, hari n'amabati.

Uriko uriga kugira ngo uronke ubumenye bukwiye bikenewe iikuzi urasoma ibitabo vyose bishoboka bihari mu bubiko bw'ibitabo munyeshuri w'ubwenge aragenda agasoma igitabo carico cose akamenyi ikibivugwamo niho amaze kubimara vyose bafise ubumenyi buhagije kandi bukwiye.

Ubuhinga bwa ramaze gutera imbere kwigisha abanyeshure iminsi yose wandikisha ningwa kukibaho singombwa birakenerwa ko ukoresh imashini nyabwonko kugirango ushobore kwigisha abanyeshure babibona Imbere bakavyigaho bakavyiga babiraba niho umwanya mutoya.

Iyo muntu ariko ariga birakenewe ko afata ibikoresho akeneye uko vyiwe, impapuro yandikako akazishira mu gitwariro kimeze neza kugira ngo ntivyononekare, ugiye urazitwara mu ntoke ata kintu co kuzibikamwo ufise zica ziguma zononekara n'inyuma y'imiti itatu canke ine itatu ugasanga ivyo wanditse ntibikiboneka canke vyononekaye.

Ibikoresho bakoresha kubwira umukinyi w'umupira w'amaguru ashobore kumenya ukina neza ubonako harimo umupira w'amaguru ibikoresho akoresha ariko arimenyereza.

Icumba ubonera ko bageneye gusomeramwo ibitabo kandi ubona ko gipanze neza kirimwo ibitabo vy'ubwoko bwose kandi gisharije.

Ubusitani ubona ko bakoresha mu gukoresha mu kwihanagura muri tuwarete iyo ugiye mukantu kasogoyi kandi ubona ari amabungo y'amazi.

Ikibuga c'umupira w'amaguru ariko cakira abantu bake kandi kirimwo n'umukino w'amaboko kugira abantu bashobore guhindurana imikino nishatse igihe babishakiye cose.

Imyuka hinuka myinshi ar imyuga yo kubakair imyuga yo kubatsa ari imyuga yo gusitira ariko yose ayi ihuriye n'uko shobora gubwikora kikaguha amafaranga bashobora kwibeshaho mubuzingo ga misi yose ugafunguro utagiye kwiba bigece bigenda neza.

Abakinyi bakina umukino w'amaboko ubonako bariko barakina n'umupira uri mu kirere barindiriye kuwutera, kandi hari n'abarorerezi bariko barabaraba.

Ikibuga kirimwo amashugu ivyatsi eka mbere imppande hari ikibuga bakiniyame umukina wa mbaneko, kandi uba nako gikoza neza isoko.

Ikibanza gisa neza kirimwo isuku ariko ubona ko ata bana bahari kandi ico kibanza kigenewe abana kugira bagikiniremwo kugira baryoherwe, baryoshe ubuzima.

Ibikoresho bakoresha mu guhagarika imiduga kugira nihabe amasanganya canke kugira bayishire ku rutonde, kandi bikunze gukoreshwa mw'ibarabara, kandi bifise amabara atandukana.

Icumba ubonako badandarizamwo ibintu vyo gufungura harimwo ibisuguti, harimwo ivyo kunwa vyose vyinshi vy'ubwoko bwose .

Icumba ubona ko kiraramo abantu benshi ariko igitanda kigeretse kandi ubona ko kiripfo impunzi iruhande byerekana ko bantu bahegeje kugenda kandi ubona ko hari m'inpunzi nyinshi.

Iyo uri kubizankujango rurumenya neza unwabutaura burasabwa ko usoma ibitabo vyinshi umaze uguyaza ku bisoma bafata ikagi ukandika incamake ku gitabo kimwe kimwe ubo wasumye uja gusoma ibitabo vyinshi biboneka uhari ikintu uzowutze n'ururimu ushobora kurumenyukaruvuga na n'abandi bantu.

Inzu yubacse igeretse gatatu musi nta bantu bashabara kubugama hahari no hejuru ntahari, ariko impanda yiyo nzu harasa neza harasize ahara ntu ateye igomwe cane rwose, kandi haratewe n'ibiti cirya n'hino gituma haboneka akayaga kameze neza.

Ikintu kirimwo ibikoresho vyo gucapa, harimwo ubwoko bwose bw'ibikoresho, kimwe gifise ibara ryera, ibara risa n'urwatsi rubisi, ibara rifise umutoto uhishiye.

Aho abantu baca kandi ubona ko hasa neza, hari amashurwe, kandi ibikuta bisize amabara yera, ayasa n'urwatsi rubisi.

Mu kinunuro imitsi harimwo imigwimi yinshi aragukina imipira y'amaguru imipira y'amaboko ari ho kwiruka ibilometero imetero jana bilometero amajana abiri ibilometero amajana atatu aragusimba uburebura wo gusimba n'ubwaguko n'ugutera iminana no gutera amacumfi yose biri mu kinunuro imitsi.

Umunyeshuri adasoma ibitabo ntibikunda ko ashobora kuronka ubumenyi bukwiye kubera mu bitabo harimwo vyinshi abigisha bariko barigisha badashikako ariko wishikiye mu bubiko bw'ibitabo ukacitorera, ukacisomera, uca usanga utahuye kurusha ivyo mwigisha yagutahuje mw'ishuri.

Inzu yose iyo uyubatse ntibikenewe kubaka inzu gusa ariko harakenewe kushiramwo n'akazu ku bwiherero bakunze kwita akazu ka sugumwe, ako kazu kandi gategerezwa kujamwo amazi kugira ngo akamoto canke akanuko ntigakwire mu nzu yose, ugaca ushiramwo n'ibikoresho bakoresha mu gukora isuku.

Ubuzi bwa sugume harikene isuku kandiriringo bikenewe yuko misi yo samari y'amazi, kandi meza ntisobone kkuryaumu ntahizirya kwitunganye aca akoresha amazi n'insoboni gukarabo kugira ngo ntihandurutse itango warazituruka ko'isuku rya.

Abaganga benshi barakoresha ibikoresho bitarukagamije kugira ngo bashobore kubona indwara ziri mu maraso rero ubwico bikoresho ikaragaye gukoresho tabimuntu asanzwe kizerge busanga watoye inkiju zitari zo ariko kugirango bigende neza bisabwa kugira imyimenyeretso myinshi rikurika kugira ngo usobe gutandukanya iryukuri n'ibitari vy'ukuri.

iminsi yose ugiye kwivuza birakenerwa yuko babanza kugupima ibiro bakaraba uburemere ufise nico gituma umuntu wese agiye kwivuza kugira bamuhe imiti bategerezwa kubanza kuraba uburemere afise ntibashobora kumenya uti uwufise ubemere kuva kuri ubu gushika aterwa imiti ingana uku nico gituma rero atari vyiza kwivuza utazi ibiro ufise.

Urikwibiga mu vyirwa vy'ibihariuro mu vyirwa vy'indimi nu mu vyirwa vy'ubuhinga birakenerwa ko ukoresha amakaramu, kandi menshi no mu vyo gucapa birakenerwa ko ukoresha amakaramu yo gucapa, kandi bikenerwa n' uko unafuta agafutiyisho kabugafise.

Cabona umubiri ikira mugewusi sebirivyishishaka gusuka mu kantu gafisi mu mudoya aco gukoresha umubiri ikira kugira ngo yinjire mubimeze neza, kandi atabigi biraseseka inyuma yobashaka kubishira kukoresha nu birikira kugira bigende neza.

Mu gihe bariko barasudira canke bakora ibindi bintu bituma umuco uja mu maso ari mwinshi barakenera ko wambara amarore agufasha mu kugabanya umuco cane cane mu vyo bakoresha mu guhoma ivyuma muri ico gihe bituma amaso atononekera kandi ataguma aza aragwaragurika kandi birakinga n'izuba mu gihe ari ryinshi.

Canecane amu mashuri ya kami n'uwza n'umashumi amatera mako yisunduye birekanarwa ko abanyeshuri bagenda munzu yagenezwa kugerezamwo ibinntu bagateza ikyo bize bagakimako vy'ukuri bibereranye n'ivyo babiza mwishure rero muri vyo mukubikora bisabwako wambaye impuzu zabigenewe.

Abaganga ndetse bambaye impuzu zisa, ariko ubona ko urari mucumba bagenewe ubushakashatsi, ariko, kandi ubona ko basharije cane bambaye neza.

Mazi kugenda ugashika kwa muganga harakenewe imiti myinshi bikenewe nkyo kikima icanke biriko umubiri arakenewe imiti yo kuboza bigumaye imiti yo gufata bakamira yo barwaye canke bakaza barisiga ku nguma muri vyo vyose babikenewe ko, ubu bika ahantu hafishe isuku, kandi hameze neza.

Nyabwonko ihagaze bo nako ataco igikirakora, kandi hano n'abandi bariko bakora ubushakashasi hariho n'ikintu kibika miyonyabwonko kubwira igende ridacavuye.

ingwara zo kwa muganga zivugwa n'abantu benshi batandukanye yahose agutera imite umwe wese bivanye nuko yize iyo gita umusanga abaganga ba kopere ari benshi n'umwe wese agakora akazi uwundi akazi bigaca. birangira umugwayi bamuvuye agaca akira neze.

Abanyeshure babiri b'abakobwa ubonako bariko bagira ubushakashazi , bambaye itaburiya zera kandi bafise ibicupa ubonako bariko barateranya ibintu kugira bakore ubushakashatsi.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'ishure ubona ko harimwo umwarimu yambaye itaburiya yera ,kugira aze kubigisha kandi bahagaze bariko ,baryohewe.

Umunyeshuri ari kumwe n'umwarimu bariko bariga amwereka uko bakora ibigezweho, bakora ubushakashatsi kandi yongera araba uko bigenda.

Imisi yose umaze kubaka inzu birakemeko ushiramwo amatara amurika mw'ijoro ugihari umwijima bigatuma umuco wumuhari, kandi muri iyo nzuro shiramwo ivyuma bihakanyisha bihashushe y'ibhashusha ihakanye kugira ngo akayaka akagume kameze neza.

Abantu bameze gutandukanya bareko na barbanu usanga bamwe bambara impusu z'imbeho andik asanga nta mpusu z'imbeho bakunda kwambara rero umuriko kwambara imputu z'imbeho bitwa mwani y'ibibazi umunabi afise ingorana cangwar muntu abagendana.

Uri iki giheadutse warazitandukanyo zigagusa ukura ike nka korona birakenerwa ko umuntu iyamagirizuku uyinjiye mu hantu hari abantu benshi cane hasohotse agasohoka akaravyima amazi meze n'isaboni kugira ngo tihandubira ingwara canuzwa azanduze abo zibahasanze.

Iyo muntu, ariko arakora imyimenyerrujo ijanye n'ivyoiba bantu babizi birakeneweko gukoresha abantu bakebake bose bakahava batawe ivyo bize bakava batawe ivyo wabigishije bagatahura neza atahurabiye ku wundi wose mu musiyikora ivyo iwiwe bikena gutwara abana bakebake.

Icumba cagenewe ubushakashatsi gisize amabara yera, kandi gifise ububati, kandi gifise n'ivyumba vyabigenewe.

Abanyeshure bicaye bariko mumviriza umwarimu ariko abereka ibikoresho bigezweho kandi ubonako bamukurikiye neza nawe ariko arabereka uko bakoresha ivyo bikoresho.

Muriki n'igihe ubunegangurukana bumenyi bwargerrafnewe ko bantu bakora inyuba yo gusuruza n'abacuruza bacuruza nyapunga nakazora zikoresha mu kuja kurondra ibintu kumbugan inkoranyambaga bigatuma ubumenyi bwo guirirana mu gihugo cose.

ri kurigisha abantu arebikenewe ko bamu bahise umwirimo bitabo gusa gupera ngo batsi barasoma rakiberakenee ko batwara na munjiye bigenewe bakabona ibyo bizi bakaraba mbek ibitwize bikoko gute bimeze gute ikabishe bituma no mu wenye ishubra ca guheza afise ubumenye mukino kananka mcaye icyane obijanye n'imyinguka

Ishure mubona ko bariko bariga ivyigwa vy'ubuhinga kandi ubonako bagirako babishira mu ngiro, kugira babitahure neza, umwarimu akaba ari imbere.

Umunyeshuri yicaye mw'ishure, inyuma yiwe hariho intebe zibiri n'imeza zitatu kandi kw'izo meza hariko urupapuro hariko n'ikintu batwaramwo impapuro kandi hariho n'amazi. Turavye imbere ku ruhande rwo hirya harimwo ibitabo vyinshi vyo gusoma biboneka ko harimwo n'amakaye imbere.

Mukugira uriko uriga ushobore kuronka ubumenyi butandukanye bisabwa ko uja mu bitabo vyinshi ukabisoma, igitabo c'igifaransa igitabo c'akahise igitabo kindonda ibihugu vyose ukabisoma kugira ushobore kuronka ubumenyi bukwiye burenze kubwo uba waronkeye mw'ishure.

Mu bubiko bw'ibitabu vyo gusoma urashobora kubibika bimwe bimwe ibisangiye umugwi ukabishira hamwe, kuburyo umuntu aje kukirondorera agomba kubisoma kubironderamwo ubumenyi amenye aho agikura ubwoko bw'ibitabu vyose bimeze kumwe bikaba biri hamwe vyose birunzwe hamwe.

Iyo 'umuntu yamaze kwiga akava mukazi ka minsi yose nkabigishe canke banyenvi canke abakore mu biri vy'ibitabo baze barasoma mo ivyigwa urekanewe ko umaze kurangiza akazi ka ucugenda ukipfuna umusase nku mukanyanwa agacupa kamwe chanke tubiri kugera ngo bashobore kugire magara meza.

Icumba cagenewe gusoma, ibitabo harimwo ibitabo vy'ubwoko bwose, Kandi Ari vyinshi atamuntu numwe yobura ico akoresha.

Cane cane mu bantu biga ivy'ubuganga birakenewe ko baba bazi ibihimba bigize umubiri w'umuntu, bakamenya ibigize umutwe, ibigize amaguru, ibigize amaboko, ibihimba biri mu nda vyose akabimenya, ibigize amafyigo, ibigize amahaha, n'ibigize umushishito vyose, umuntu akaba abizi kugira ngo hagize ikibazo gishika kwa muganga canke ingwara ashobora gutahura aho yafatiye.

Mu mashuri atandukanya barakoreshingwa zigoko uwutandukanye muwiwe rikuri atandukanya ibihu bidasa awandika ibintu bitandukanye bisabwa yuko wandikisha ningo nyeneziwa zitandukanya mu kandikisha izera handukwanzikisha zitukura handikanshikizisa n'umuhondo kandukanzishi zisa n'uburu kugira ngo ibintu bigeidaitandukanye vyandikishingwa zidasa.

Ugerageje kuraba ibidukikije, turasangamwo ivyuma, turasangamwo ibiti, turasangamwo ibigazi bimwebimwe usanga bitewe cane cane mukiyaya c'Imbo, niho hantu ukunze gukunda ibigazi bahinguramwo amavuta, bahejeje kuyahingura ugaca uja kuyafungura, kandi iyo wafunguye indya zirimwo amavuta, usanga uguma ufise akabiri keza kandi gatotahaye.

Nzu ibibakitse neziyo ku buhinga bwa none turana indani hariho amatari, ariko arakay mu nzu hariho, kandi n'amamezi ako arimamezi harikode papulo ushobora gusoma ko nk'ibintu ari nk'amatangazi abahari canke vyo ushora gusanga mwiyo nzu vyose biranditsweko kwiza meza zirndani.

Aza gukuru aradandaza ibikoresho vy'abanyeshuri yamakayi amakaramu imipira ibintu vyoza bikenewe agadandaza vyo abaremye akadandaza amasoko agadandaza imipanga agadandaza imiuru agadandaza n'imbuto agadandazi bibanaga n'ibigori n'abantu bose riko bararimba agaza abariyeza mu gufungura.

Ori koradandazerakeneweko ugira ari dukoresha zura camwe ibintu bishibishiriye abashaka kubikukurira bak canke bagushoreye kabitwarira nk'avyinchi kabitwarira hamwe nka bari mu gace kamwe kabitwara ku kantu agafiza amapinu genduranyonga bikabashikira vyoruje, kandi biteyibo birakuremera.

kani f cabcungura harubarekin sen kugenda fitmyongaanitakinaraf inyoto gasanga akanoto arofi zikaraeki dirucaka kuhasanga hari ibyo kunwa byinshi bitandukanye ubwoko bwose bagera mbere no kubinyana kabara n'ikimvu mu gashobora kugenda ukaba uririre umurimo wa mwasohokanye

Ikibuga, kirimwo ivyatsi, iruhande, hari ibiti birebire, ubona ko, cagenewe gukiniramwo abana; kandi hari n'ibikoresho, abana bakoresha mu gukina; nk'umuterero.

Nk'uko hari indwara nyinshi, hari n'imiti myinshi ivura izo ndwara zose zitandukanye, ibi n'ibifise amabara atukura, ayirabura, ayasa n'umuhondo, ibisa n'agahama, ibintu vyose usanga bifise imiti ivura indwara bivanye n'iyo ndwara iyo ariyo, kandi ikaba idasa itandukanye.

Igikoresho bakoresha mu kuryosha indirimbo z'ikirundi kandi ca kera, ubona ko ari ico bakoresha n'amaboko, kandi kiryosha imvyino z'ikirundi.

Mu gihugu cose turahasanga ibiterwa bitandukanye turabona ibitoke turabona imyumbati, turabona ibiharage ibigori ibikoti vyose barabitera mu gihugu c'Uburundi, hamwe n'imbumbamubiri vyose biterwa tuba dufise imbuto zavyo, tuzi ku birondera no kuvyorora mbere no kuvyankanya.

Mu nzu y'amakoraniro canke y'amanama birakenerwa yuko aba ari inzu nini nini zagutse zishobora kwakira nk'abantu nk'ibihumbi bibiri, bitatu, canke bine, mbere n'ibihumbi bitanu, kugira ngo abantu bose bashobore kwicara kandi bicaye neza atawicaranye n'uwundi, bigatuma uca ushiramwo n'ibikoresho biduza amajwi kugira ngo umuntu wese avuze bose bamwumve.

Canecane mu mashuri y'intango usanga ari menshi cane, kubera yuko n'abanyinshuri bigabakirie batobo bato usanga ari menshi cane, kandi tweregeje kuraba igitigiri c'abanya gihugu bahari usanga abana bi ho benshi cane gusumba abantu bakuzani jo gituma mu mashure abwiritwa kugwitswa canecane mu gihugu hagati.

Amashure menshi hariya ruguru mu misozi usanga abanyeshure baja kw' ishure batoze, ugasanga basa nabi baraye barakina umupira ariko mw'ijiro ntiboga, rero no mu gatondo bivanye n'ukuntu usanga biga kure ugasanga bagiye kw'ishure batoze rero nico gituma isuku rikwiye kugarukirwa cane cane mu bana bo mu misozi.

ibibbubatsi barakenaguye koyasigama baratandukanya nabbasigibararimwe nkay urashara kububaka inzu hasubatsi ikibara kera hagatokosh'iribarase n'umuhondo isugo sh ibibara ritukura inzu niuhejse ku bibaka ntohigumyitsi ku itoherezo ku yisukaramweranya imvuri kube ntitso tsiranyagira abantu bayicaye mwo mukeero wicaye mu nzi zukayo bumba taco bine no kuko ntibitega gnyagiru kandi nta nitso bare gushikira

Mu kazi kaminsi yose k'abanyeshuri canke kabigisha birakenerwa ko batwara ibikoresho vyankenerwa nibwo bifashisha mu kwigisha canke mu kwiga .Aho turashabora kuvuga amakaramu, amakaye turashabora kuvuga ivyo bakoresha mu mi gihe basanze baronse bitari vyo kandi si ivyo gusa bakenerwa n'uko nditebuzo twarana mbere nivyo itwaramwo amakaye n'amakaramu.

Mu guca abarekanaka gukora yeso amakara mu menshi y'amagara mabara tukura ayirabura ayira ayasa n'umuhondo ayo bwatsi r bisina ubwatsi rutoto ariro yose bgasaki tom ashobora gusharitza igicapa urwagitse kikagira ishusho nziza imbere y'abantu.

Inzu zuubatsi birakenerwa ko usigaze n'ikibanza mu, maze z'abariro nmukiramwo misiuga bagakinira mwoumukira muri ico kuka, kandi birakenerwa ko nujahurateranure vyacu kugira ngo imvuraiguye amazi nta co ahabari menshi, ariko ivyo vyatu babihara ibicwenyuma amazi y'imvu ra abayahaguye.

Uri kuriga kw'ishuru utegereza kwandikisha amakaramu atandukanyi abandikisha amakaramu bakunta kwitavikiye amakaramu na yo aba yandika ivyaneku bisa n'ubururu, kandi benyene abasa n'ubururu, ariko si we asi ashara kuronkwaya bafise amikoromake, naho yazimbutse bakunze kwita obama.

abanyeshuri ministiri yose imbere yo gutangura imirimo gutangura kwiga cangwa kwigisha bategereza gutonda imbere y'ibendera bakaduutsa ibendera gigigica uburundi imbere yo gukora igivuga na kinwe cose bose bakarruririmba bacekururirimba nibo bace babona gutangura imirimo y'abaya mistiri bose

Iyo muriko murubaka ishuri birakenerwa yuko imbere y'ishuri hasigara intebe, iyo umunyeshuri ari mu karuhuko canke yasohotse, bamusohoye aronke aho ashobora kwicara kugira ngo ntagume ahagaze, kandi bica bituma ananigwa kugira ngo ntaronke akanya ko kwiga ningoga ngo aze kwiga.

Iibubatse inzu kandi zitandukanye birasapwaro imiboko twerezwa gusigaaho imiduga yinjirira kandi abasiga nawo umuntu aje ko gutembera cangwa je mu rye waburaho bubatse aro nkashobora kubika umuduga bita kandi utagira n'isanganya kandi muri ico giharakiiwe n'uko racako n'impanga kugira ngo abasoma ntibaze barinjira uko bishakiye.

Impuzu y'imipira ntagifise amana itandukani ubona ko cyari abajabarano kandi ubona ko ari zishasha gose ubana bashobora gukohesha mu kwambara iyubaku.

K abakinyi bati ba kinarimenshi ra baratsinda batsinzanzwikoumvashaba ayerekana intsinziro akamana w'ruzinza habo kugira ngo hashenkkajivyo barabigurisha kurizaindima kimerukiraba deri iyulonse umu gikombe bitwerezwa ko ukibika neza, kandi ahantu hameze neza hato gito za kirononekaro.

Ibitubikije ibintu vyinshi turasangamwo ivyatsi, turasangamwo n'abantu ubwabo, turasangamwo n'amazu menshi yubakishijwe n'amatafari menshi n'amabuye, ubwa mbere yose isakajwe amabati kugira ngo imvura ntishobore kunyagira abayarimwo.

Ijimatseiro gichicwa matefaye kanenzi zinjira na mwa hariho n'ivyuma bitangira kugira ngo umuntu wese nashake kwiyingira rekabanzekumwukurwa kugira ngo ashobore gushika imbere batakukururie abahugayo nushobora kuhinjira canke yokungize imodokarya.

Imbere yo gutangura imirimo ya misi yose, haba mu buzi bwa reta canke no mubwo abigenga, mu mashure ya kaminuza, haba mu mashure yisumbuye canke matomato, abo aribo bose bategerezwa kuduza ibendera imbere yo gutangura imirimo yabo kugirango bazirikane neza akanovera k'igihugu canje c'Uburundi, mbere n'aka nako ari akaranga k'umutima ko gukunda igihugu.

Muri kinigihe turabona yuko ibitoro vyamaze kuba ndahanze berekanewe yuko imiduka itanwa nwe gitoro batashibura kwiyinjiza bakinzuza igikoresha muyaka nkuba kugira ngo dushubire kwiyunguruja nk'uko vyari bisanzwe bihora, kandi atakigitoro kiriko kirakoreshwa dukoresha muyaka nkubagusa.

Amasira riyaza ku mwangera bibarabara, kandi ku rwanga bibarabara natewuye ivyazi bigumne kugira ngo ibarabantuye umusazi mutererwa muterano barabara barabara ribasha gukomera, kandi ri no kurambarimara igihe kinini barikoresha ritarasubirwano, kandi ritarononekara.

Amashuri yose baushiramwo ibibaho kugira ngo bashobure kwiga, ariko harosanga aribaho baterura bagatwara bagakuraho bakabishiraho yiyo bagomba bige bakavyimukana bishitse ukendura ishure uvira ni bakavyimukana bakabitwara nibico bituma aho abashitse hose bashobora kwiga ntano ho batari amashuri.

Iv uwuko ishingurana maakayirueatware neza ntavarabinotara n' ivyo wanditse gibuzi birafatagurika kenshi ikenerwa ko aya makayi batwara mu gikoresho kimeze neza cuguye, kandi gipfunze kuburyo imvurirwuwe ikagumyakira amakakayo atagira ikibazo, kandi ivyanditswemwe bigagoma bimeze neza.

Anessoni bishira batugeza gushara ko inkoburi ryishobicarapwa n'abanyeshuri bakicara, kandi bashanka ikoibaho kibona ameza bakagisiga erangigira bastaburango ubandigijijeko ingoa yera bishobore kuboneka, kandi btaburize n'uburi inyumakore cane ashobore kubisoma neza.

mu gihugu c' Uburundi harakenewe ko umuntu azaramenya ivyo adandaza, akadandaza ivyo gufungura akabishira ukwavyo, ivyo guteka akabishira ukwavyo, ivyo kunwa akabishira ukwavyo, hamwe n'impuzu akazishira ukwazo, kubera n'amakaye n'amakaramu canke ibindi ibintu vyose biba bidasangiye umugwi akabishira ugutandukanye akabitandukanya.

Yo mu, maze menshi rakenewukrurubakonazamgerekiranikaniko fansa shikahiye uduganejuru rakanerwako ushiraho imvazi'canke ashilawa ikintu gishora kumuduzi kinjiramwoindaregaca akigutuza utabanje kuduga ku ngaza icahoukahobaka ku buryo n'abantu bamugayi bashoora kuduga bagashikanyo.

Imisi yosi barakenewako shobora gusoma isaha bugeze hose isahe bikenewe ukamenya uta imbega ngeze amangoko yougo asoma isaha neza nk utabizi akubazi ati imbega butugezi igisinganiki umubwira isaha obugezeko nkubutubonarisahazibirimi rotaimragirini n'icenda n'amasogo ndamirongo itane n'umunane.

Aho kipfunira umusase akwirirwe kuba hari ahantu habona cane hasa neza hatayikomwe ko gy ugiye kuhaafatira akanyobwa uruhuzi abon ri ibintu bitayigomew k hafatira amaasanamu kugira ngo tsozera bankecize mu gihe cacu c'uvuga ko kare narimez uku kare narimeze uku ntandukanye nukuntu bimeze.

Uriko uriyunguruza mw'ibarabara ricamwo abantu benshi canke imodokari, ricamwo amakinga, ricamwo n'amapikipiki, birasabwa yuko uba ufise igikoresho kiza kiravuza abantu, kiza kiravuga kugira ngo ntuhave usanga wagonze abantu, nk'abo usanga bafise ikibazo co kutabona, muri ico gihe bagaca bacumva bakabona kukubisa.

Abanyeshuri bariga kuva mu gatondu ubushika ku murango kubagashibanakabagara nyuma y'umurango kugira ngo bashobore kubandanya ivyigo batabamaze mu gatondu rariumugiikanyako kuruhuka amu nyeshura raja gufungura avuye gufungura abatashamakayo ntatwah ntahtahana abafise utubatayabikaamo kugira ngo ntiyononekane.

Amashuri yose birakenerwa ko umunyeshuri abafise intebe y'ibuiwe cyanke birenze bakagira babkunte bimwe na yandiho kirazira ko'abanyeshuri bigabicaye hate cyanke bagaze kuko umuntu wize atamerewe neza n'ico iganeritahora kandi n'amanota ntabe ari buyaronk n'ubmenyesho usanga tacareko arakuramwo.

Ibarabara ry'ibivu ubonako, ariko hacamwo imodokake, ariko atia bantu barimwo ubonako, kandi hari insenyu nyinshi, ariko iruhande hari inzu.

Ishure rigaragara ata banyeshure bariyo ariko kandi rifise n'intebe ubona ko zisa baheruka gukora kandi ubonako hariyo n'amatara amurika kugira bahabone.

Amazi y'amakoro niba canecane yakomerwa nmo abantu benshi rakenerwa ko ushiramo inkugi zikoda zitandukanye, kandi zikomeye zangahazi hafise kg ikendga bafise ibiru vyinshi kugira ngo bykicayeko ntizikore n'ikibozo c'ukuza telefona kurika.

Intebe na shazisa neza, kandi ubonako bifise ivyandiko bizanditseko, kandi ata banyeshure barimwo, ariko harimwo n'amatara muri nushure, kandi risize n'irangi gera.

amashure harakenewe ibikoresho vyo camakaramo yo gucapa arakenerwa wo gufatisha arakenewe vyo gufungura amakaramo yamugiye amaze guta ubukare atigishobora kwandika neza arakenewe agasongo ko kuza turarisongora.

Abana babiwarakimya, kandi bakina ari benshi ibora kubakina abakira b'amaguru yakonenocokiruga bkobakiniyamwe avwazi ibirimwo nta n'ibindi vyo babiharieivyotuma hatanyerera, ariko bonekana yuko imvura yogwo boco abatengura kunyerera.

Ubusitani bugezweho ubonako bufise aho bakarabira, kandi ubonako busharije neza, ariko ata suka bufise, kandi ata muntu ahane.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye ubona ko hari n'abana b'abanyeshure bariko barakina imbere y'ishure hari umwarimu w'umugore kandi ubona ko ryubatswe neza.

Imisozi imiron iri hari abantu isanga abarugatsi mazuga nabe banisha mabati ortyo nik ituragije kuraba abanta muntu numwe ikiba munjizi ibyatsi nu burundi bubosoba mzu z'amabati ejo gituma iterambere rimeze neza atawo kwidoga.

Inzu ubonako isize ibara ryera, kandi ifise n'amabara y'ubururu, kandi yubakishije amatafari ahiye, kandi ifise igikoresho gifasha kuraba umupira cangwa ibikino.

Ikibuga kirimwo ivyatsi, kandi iruhande yaco, hari igiti kinini, munsi hari intebe, impande yaco, hari inzu, isigishije irangi ryera.

Ibikoresho vyagenewe gucapa Ibicapo, harimwo Agasongozi , Igifasha muguhanagura uwihenze, Kandi harimwo n'Agacapisho.

Icumba ubona ko kiraramwo abantu benshi kandi batandukane kubera ari ibitanda bigerekeran kubwira bashobore kurarano ari abanyeshure benshi kandi ubona ko atabantu bahari.

Intebe abanyeshure bicarako kandi ubona ko atabanyeshure ariko ku kibaho handitse ivyandiko kandi n'intebe z'isa neza zikiri zishasha.

Ku mwaka wambere kabiri wa gatatu amene wa gatanu a gatandatu mwene wa murye icenda muri iyo myaka yose barigisha ikigwa c'ibiharoritse ibihare biro bitandukana bivanye n'umwaka bugetsemo gufa umwaka wambere byisha ivyo hasi gukurikira bakadutsa ko gatoyo gukurikibamo batutse kugeretsa babimare vyose

Ishuri, ubonako rifise igicapo, giciza kubera, Amashure arabana, kandi risharije, neza, rifise ko kari mashugwe ndetse n'ivyatsi, bitondetse neza, kandi hasharije hari n'amashurwe

Igiti civoka, ariko ata vyamwa biriko, kandi kiri imbere 'ishure, kandi ubona ko ryuguruye indani hari ikibaho n'urugi.

Amashuri yose birakenerwa ko umuntu ashira mw'intebe. Izo ntebe zicira ko abanyeshure nka batatu canke bane .Kandi muri zo baharimwo ububati abanyeshure bashobora kubikamo amakaye bariko bariga n'amakaramu kugira ngo ntibize bironekara canke bashobore kubikamo imbere yuko bakora ikibazo bakarikora ata amakaye bafise arimo mububati bwabo.

Akazu bufise imiryango myinshi ariko ubona ko ari ubuzu bwa sugumwe bakoresha mu bwiherero kandi ata abantu bahari ngo babukoresha.

Abanyeshure babanena bubona ko batacu kugira vumye kwishobore bafise amasakonshi bambaye impuzu zisa banbi bubonako bafise akanyamuneza.

Imishi yusahuri birakenewe ko ugira ibikoresho kamwo amazi amazi ukayakoresha mu gufungura mu guteka mu koka canke mu kugiraisauku iki vyombo kouzi muzi ukoza amasahanisha yakozi bindi vyombo vtosobufise mu nzu hakabakenewe amazi menshi kugira ngo ushobore kuyabika imisi myinshi.

Isakoshi ubo nako mva fotoye, kandi ifise imashini, kandi ifise n'insakoshi ifise amabana yirabura mbetse nayera, kandi ubanako ari yo umuntu.

Icumba kirimwo ibitabo ,ubona ko arivyo abanyeshure bakoresha mu kwiga kandi bipanze neza kandi bikiri bishasha ubona ko bisa neza.

Imeza z'amabara asa n'umuhondo nayasa nubururu harimwo n'izindi zifize amabara asa rwatsi kumeza hakaba hateretseko ibintu umengo n'ibifungurwa harimwo n'amakaye bashobora kwandika harimwo n'amakaramu bashobora gukoresha mu kwandikisha bishobokako ivyo vyahashizwe n'umunyeshure.

Ubwinjiriro bw'ishure ubonako abakozi b'abakobwa baje gutora abana kugira babatahane Kandi iryo Shure rikaba rifise ibice harimwo igice bagitanguriramwo n'igice c'abana.

Ishure ubonako riteye imbere wibaza ko ryoba ari iryo hanze ,k'uko rifise ibikoresho bitandukanye, ibiyo n'ahantu bashobora gushira amasakoshi yabo, kugira bige neza.

Abana bariko barakina umupira wamaguru inyuma yabo Hari uruhome rusizwe ibara ryera harimwo Inzu isakajwe amabati hamwe nibendera ryigihugu cu Burundi hamwe nibendera ryigihugu ntabona neza ariko Hari Amabendera abiri.

Ubusitani bufise amabombo y'amazi bakarabisha iyo baje bavuye mukazu ka sugumwe ariko at’abantu bahegereye ngo babikoreshe muri uwo mwanya.

Ishure ubonako ari iryo intango hari abana bariho barakina batarimvira mw'inshure gutangura kwiga, kandi ubonako bambaye intunzu zisa.

Imsiyosegeeigikuramukika kukungangaga kamensuza cane abakuzi bahareta bose babwiririzwa kubanza kuduta igendera ry'igihugu kugira ngo bagoma izeho karanga mutima k'igihugu bamenye inkikisho co gukunda igihugu gikagumaa mu mitima yawo.

Ishure rigaragara ata banyeshure barimwo ariko imeza zaho zisa neza kandi ziriko ibitabo hejuru kandi ubona ko umunyeshure wese yiyicarana kugira ivyirwa bigende neza.

Iyo ahantu hatemba birakenerwa ko umuntu ahatera ivyatsi bituma amazi adatwara isi igaca imizi igaca ifata musi, urusi ntirube rugitwarwa, barashobora gutera ivyatsi vy'inka canke kubaka uruhome rufata imisozi kugira ntihenuke.

Ikigo c'ishure ubona ko ata bantu bahegereye ariko kandi hari umusenyi mwinshi kandi amashure yugaye ata bantu bahari ariko hari n'aho bafungurira kugira bamenye.

ariko arakure ibiharruro bikenewe ko koresha imirongo minini minini n'imirongo mito mito bikatse birahurira agakini hagati hagati y'ihurire ry'imirongo n'ubrundi akaba ariho ushobora kwandika ipsubifuza kwandika gatoma n'ibo uvyandikiye abitahura kabitsuma netsa

Ishure risharije neza iruhande hari ivyatsi ariko kandi rikikijwe n'ibigazi ubona ko ari ishure riri ahantu hameze neza ariko rifise amatafari ahiye.

abana b'ishigehe bigabakere ibato chane arabid bamfase imyaka ibiri itatu ine cyangwa itanu ariko h bose baremeyewe kwigaze nka kera wigikiga imyaka ndigar ashabr gutangura ishurure rero mu gubonya ishuri vugara'igenet atretza ko afise amakay'iyandikamwo yambaye n'umwambaro umwegabi bigatuma y'iyumba mu bandi banyeshuri babarikune

Ishure uba nako rifise ikibazo, kandi huwe nako rifise ikibuga kirimo ivyatsi, kandi ryobatse nkurokiramende handi uba nako risariryo imeze.

Ishiki ryubatse imbere hariho ihondura ry'igihugu arakemera yo amashuri hateboneka ivyatsi vyinshi, bitewe nkigaje bishoboka korryoba ryatewa rizotuma amazi anjuiguye amazi atagwira ngo abe menshi cane, ariko agacamka afatwa ni vyo vyase.

Ikibuga c'ishure kandi hariho abanyeshure iruhande, ariko hari n'isengero impande kandi abanyeshure bambaye impunzu zisa kandi batashe.

Abana mw'isomero bariga hama bahejeje kwiga baca bagenda bakaruhuka mu kanya ko kuruhuka abaca bagenda gukora imikino, bakira imipira y'amaguru, imipira y'amaboko bagakina imina no guterana amabuye canke kwirukanga ,muri ico gihe bica bituma abanyeshure bameregwa neza.

fise imbere y gutangura imirimo y'akazi guhaba ku mashuri hab bbuzi bwa ragibw reko bwose mbere n'ubwo abigenga bategerezwa kubanza kuduza ibendere ry'igihugu c'ubrundi kugira ngo bateri kane akarangamutima c'igihugu kandi nibibakirwe igihugu cabibaruse baca babikora kandi baririmburr bambaye impunzu z'akazi rbarakora

inzu zose iyo uzubatse utegerezwa kuyishirako amabara atuma zibegwa atuma ziboneka neza inyuma eka mbere no murizo hagati ukahasiga amabara yera n'ayirabura canka ayatura bivanye nuko ubona vyoberana n'iyonzu yawe bica bituma n'abayinjiramwo banezeregwa.

Inzu yose y'ibubatsi birakenerwa ko yuko inzu nyuma yaho ushiraho akazu k'ubw'iherero .kandi ako k'ubwihero kagashobora kujamwo amazi iminsi yose kugira ngo muntu apfuye kwiherera ku mwanda mukuru canke umwanda mutoya .Avuyeyo ashika akaraba ngo n'amazi meze nisabune kugira ngo ntayihandurwe n'indwara zova kwisuku rike.

Amazibiybubatsinirakenerwa ko imisooshishije kuba kbata bazigazi agazukukoihera ah'abantu bato ushava baca kugira umwanda mutoya hamwe n'umwanda mukuru, kandi abantu bo ubishitse kubirza gusigaho amazi kugira ngo umuntu avuye ku mwanda mukuru ca kurotoya asohoke ashaka akaraba.

Isi twarabonyekamate kuhaka, kandi itakicaguka rw' abantu bobo umubavuga ku musi ru musi biyongerera kugira ngo duhanganie n'ico kibazo bisabwa ko twama twubaka amazu ageretse rimwe ageretse akicame ageretse agafiti kugira ngo dushobora kuba hamwe turi benshi.

amashuri yose birakenewe ko ushibiran intebi kandi ama ritsontabindatzimira guchira nutobat ishibra kubika mw' amakaye pobuli ri kuriga cani y'ikahito ari ko ararikoresha atariko akarasha yose ayitariko arakoreshwa gacuryabiyika muritsonteb mu bubati bobusanzwe gukore bmwe ndani mu kkabari gucubika mw'amakaye

iyo wubatse inzu ukayubaka ahantu atari nw'ishamba birakenewe yuko uza urashirako n'ibiti bike bike bizotuma umuyaga uje ari mwinshi vya biti biza bica bigabanya umuyaga ukaza gushikigwa utari bushobore kuyigurura inzu igaca iguma imeze neza atakuza irahenagurika canke ize irazungazunga canke ibomoke.

Imisi yose mu kwiga bisabwa ko utwarana amakaye, amakaramu kandi ukaba ufise n'igitabo uza urasomamwo ivyo wandika canke wifashisha kugira ngo ivyo udatahuye uce ubirabamwo, ushobore kwiga neza kandi utarushe uriko uriga dushobore mu mutekano ntangere atacamira vyose bimeze neza.

Amashuru yose bigiramwo namesi n'ibategeza gushanke y'intare kukera ngo abanyishuri bigi bameze nerewe neza baticaye hasi, kandi batagati, kuko ari umunyishuru yicaye neza agiriga neza, kandi agatawanavyo yokaramwigisha akavyika agononokewe acankangono ngo na vise.

Iryu abanyishurirako barigibirasabwe ayuko bifata neza ata kintu kibasa amaza abavi bafise ibibaso amazuka bibaka wera ngo boshose babashe gukurikira ivyo bariko baravuga vyose bakavyiyumva, kandi bakanabitaro ku buryo umuntu adutahuye hacagarika nkoigishati ndafise ikibazungaho akaca kibaza abikarangira acishura.

Mu mashure menshi hariho abantu usanga batazi iyo aherereye nico gituma rero mu gihe utanguje ishuri rishasha utegerezwa gutanga ikinyamakuru canke ugatangaza bakabimenyeshako hari ishuri ryuguruwe kugira ngo abantu bifuza kwiga canke bashaka kwigira icigwa uba ufise bakaza kwiyandikisha kugira ngo baze ari benshi.

Igisagara ca bujumbura arimbova zagakoreshereza imodokari mu gihe zononekami gihe zagwaye kandi za imodokari ukuze bazikoraje bazisitwe mabara tandukanye zikorera mu gisagara hagati zozisizwe mabarayera hejuru nibarese n'ubururu hasi ariko zica mu gihugu hagati zozisizwe ibarese n'umuhondo hasi nurigera hejuru.

Igisabagarica kujaumuraramaze menshi yubatswe, kandi yubatswe neza, kandi menshi muri iyo ageretswe kabiri canke gatatu igatuma ahshabora kwhakira abantu benshi mu mwanya mutoya, kandi mu gibanza gitoyo barhashira nibe ntyagigiyko kugira ngo rigibe icibutso c' igiwu c'uburundi.

ibidubiikicarnye ibituber bamene byarimoimba imene inama inguruweoko ka mbere n'ibindits bos nka tukwapfu cane nikambere n'iiimene byose barekanda ko ayuko tubisha mu bitukikice kandi inyuma yaho harimwo n'ibiti ndese nibyasitezirafungura

Umwaka wa mbere barigisha indome bakigisha iparikiranya bakigisha indome zivuga baragisha indome z'indagi no muriitikigira umuntu abimenye batangura kumwigisha rumwe amabagashira kuri wundi bibase bituma ashobora gusoma ijambo ryose zagfase imwaka yose abiyizi.

Injigi aretse gatatu, kandi kuyonzur avirguyi amazi ashagenda mwitangi bateze yamaze amazi kucamwa agakoreshwa muginke amazi aba yavuze muna jafata y' amazi yari nitangie agac yakoresha mu mirimo ya misozi nk'ukumesurakoza izyomba canke ibindi bikorwa vya misi yose.

Mu gisagara cabe jyumbara turegeje kurab mazumenjina mazabarekeranye rimwe canke kabiri, kandi wunimb ugambi mwiza igingo gikeneye kugira mu bazibarubaka amazu menshi acako bamwo abantu benshi, kandi mu kibanza gituba tukerekeje kuraba turabodakwisiya, maze kwagata a bantu benshi bakifiseaho barima, ariko ahantu ho kurima hose haraheze henshi hari amazu.

mu mashuri yisumbuye no mu mashuri y'indaro barafise ibitanda baryamako kimwe kiba kiri hasi ikindi kikaba kiri hejuru ni ukuvuga ko ku gitanda kimwe harashobora kuryamako abantu bane canke abantu batandatu batatu munsi batatu hejuru bigaca bituma bashira kuha bahari abantu benshi cyane

Imisi yohuvu yo kuduhutza mindaragi igihuga umuntu wese asije mu mirimo ya misi yose ah bakwigaha bakwikica cank'ibindi bikorwo bitandukanye biba bitegekanijwe kandi muri bibyo bikomaze kubijanuntushobigumangu birakenerwa yuko bafate akanya ko kuruhuka nk'abana babanishuri baruhutse baca bagenda mu kibuga ca bigino bakaba bari iinori minsi.

Ibitabo vy'inshi vyo gisomwa birakanye ko abantu batzi bari bishima abakamenya ibintu n'ibindi bakamenya inbini bakamenya kandi ko bakamenya kazotze bakamenya imbe n'ibitabo byimiye kumenya akacero bishina kugira ngo kandi kose kaje ushobora kumenya uti ico katzi kutakanda katzi kw'ikintu.

Inzu kugira ngo ikomeye, kandi be nziza bisabwa ko uyiha umushingi ukomeye, kandi ugumye ahabwo ibinacobotsoko bibakisha amabuye, kandi akomeye cane hagati yiyo mabiri gashira aho ivyuma kugira ngo bibashi kuyigumya intamwe n'imvura yobwa canke umuyaguje idashobora kwihenura vyorosha.

Ishururwauwbatiranu n'ikibaha arimwo n'inpubu musi yayo, kandi zinko zirimufise amabarangukanyahe z'amabara yikasa n'ubururu ni zoamabarasa n'umuhondo imbere n' ikibaho canditswekoningo zera ubuneko kora nk'ikibazo bahakoreye.

Inzu yose iyo uyubatse, birakenerwa yuko uza urasiga aho izoza irahemera, ugasiga akanya hagati y'itafari n'irindi canke hagati y'inzu n'iyindi, kugira ngo ntizoze irabomagurika harya ubushuhe bubaye bwinshi, baratubwira yuko icuma gica ciyongera kikaba kininiya, iyo izuba ryatse ubushuhe bwiyongereye, kikaronka aho cagukira.

iyo witegure gufata irugendo ibintu vyobirasaba ko ibitunganya ku murongo ukabishira kumurongo ukabitunganya hama ugaca ubishira mugikoresho cawe uteganya kuzotwara kabitwara bipanze kugirango maze gushika iyuja ntibizoze birakugora gupanga ibintu wabitwaye bidapanze.

Ubushakashatsi bwerekana yuko kugira ngo umwigisha yigishe neza abanyeshuri batahure, utegerezwa kubaka inzu ku buryo umwigisha aho ahagarara ariko arigisha haba hasumba aho abanyeshuri bicara, bisigura ko aba ari hejuru y'abanyeshuri bicaye kugira ngo n'umunyeshuri aba ari inyuma ashobore kumva kandi ashobore kumubona, aba ashobora gutahura mu gihe abona ivyo yumva kandi yumva ivyo abona.

Tugiye mw'isoko turasanga ri ibikoresho vyose ibitabo vyo gusoma ijambo ry'imana bitaba ibiriya, kandi turasharwa gusangwa n'amakaye ya makaramu ibitabo z'indirimbo vyozo gutazira imana reka sie ivyogusa mbere vyose birasangaukeko'isoko nta kinuma nkimu udasangayo vyosusanga bo bidandazwe.

Abasegebariko bari ibigabatigarezwa kwigirana ishujugiriru meze niyajarizwo sishukura ibobuye, kandi rikorosye ni na co kitubashara kuza abambaye muzu vyera mbere n'iziraboraba agaca bambara amashatu yera namapana ashiseyourwatsi yigurutse no gwatsi rw'ubururucanasan' ubugwatsi rutoto gacabambara nemkokayo zirabura.

Iyoububatsinzukobbo bakanezeko na ko ayihejiji birakenerwa yuko usigaze igisuhusa abantu bashaka kugamamweimvura mukehe inzu yugaye canke abakayugamamweizuru babara igizang iziba ryabaye kinshi ni co gituma usigaze igisuso kugira ngo muntu ashobore kuha ikindi cubacanke kub ikinga imvura.

Amashuri yubatse harashira kwigamwoabanyeshuri benshi, kandi imbere y'amashuri haraboneka kwateye ivyatsi vyo ku hatuma hamera neza hatazi hariaba inkuku nyinshi nko mu gihe c'imvura, kandi koroha gukora ibikorwa vy'isuku korohaaba ari ko barabikora.

abanyeshuri ko bariga birakenga ko bamwe baraba umwigisha iminsi yose kandi nk'umugihe bariko barakora n'ikibazo birakenee kumigisha abatandukanywa kuko bibakoze ikibazo begeranye bace barabirana ugasanga mwe yanditsi ivy wundi bose ugasanga bimunaniye n'abandi birabananiye ugaca usanga n'abantu baranditse amakosa bikamugora kuraba umuntu ko yatahuye canke atatahuye.

Ugiye mu bubiko bw'ibitabo utegerezwa kugenda wambaye neza wambaye ishati wambaye n'ipantaro mbere no gusobeka wasobetse kandi bisabwako winjira atakintu m'umufuko canke ikindi kintu ushobora kunyegezamwo nk'igitabo kugira ngo ugisohokane kandi mu gusoma ntupfa gusoma uraba abakozi baho bakakwereka ivyuja gusoma.

Amashuri yuwatse yibashishwe matafari hecas akajiwe n'amabati asa numubururu, kandi imbere yao amashuri harateye itwatsi dukejw kutumerera harimwo n'amabuye, kandi atuma isi imeranerozitaza irasitagurika.

Uyo ubaka inzu birakeneko ariko usiga ikibanzi abantu bazoja bararira butwi inyuma nkuce yubugara yose ngo yisikize umuryango gusasha nkidirisha birakenego riko n'inzu ziraruka irahemera nkugira ngo ntizirabomagurika inzu nayo nyene gukomona keneya guhema nayo ininerakeneye ihemero.

Iminsi yose munzu y'ibubatsi bitegezwa ko shiramwo intebe kugirango abantu bazoze barabona aho bicara uronse umushitsi ntaguma ahagaze arikonke aho mwakirira kandi akaba yisanzuye yumva atekanya atagwo bafise canke tabureye buhare kandi akaba ari n' isukurikiyo kandi ribereye.

Maze gushika ahantu mu Gisagara amatongo amaze kuhaga ibirasabwa ko bubaka amazu begeranije ata mwanya wokuhasigara aho gucisha imodokare gusa handi hose bakahubaka kugira ngo ikibanza ntihagire ikibanza gipfa hagume hubatswe cankr hariko harakoreshwa.

Ubwinjiriro bw'inzu ubona ko busharike neza bufise amabara yirabura, amabara asa n'umutoto uhishiye, impande hari igiti c'umwembe ariko ata vyamwa biriko.

Inzu yibatse muri yo harimwo intege nyinshi iboneka ko abashakiceka nk'abanyeshure canke abantu bakorera ibindi vyigo bitandukanye, kandi hakuh ira hariko n'amadirisha harimwa yuguriboneka ko nkiyo nkashushe gushaja kugurura akaya bagakinjira gatuma indugo mbiteabanyinge.

Umukinyi ariko arakina umukino wo gutera agapira kandi ubona imbere hari igikoresho kimufasha gukina uwo mukino.

Muri iyi misi twimirije amatora berakneba y'uko ku mashuri menshi menshi bazebarashira kuho abantu baze gutorera ho mub gace kamwe kama ka bwato bazotorera ngabakaca bashyiraho butotuz zobereka ati akanakatu ka mbere ka kabiri aka gatatu aka kanaka gatanu bazoshibora gutoreramwo.

Abanyeshuri bambaye intunzu zisa ndetse n’ibitsina bitandukanye harimwo abakobwa ndetse n'abahungu bambaye ishati zime n'amavangaro ndetse n'amagivu asa n'ububero.

Ubiduka ikca harimwo ibibitiy haramwo amajuru harimwo ibintu vyose bituma tagati arimugatmezi inuza, ariko, kandi kicizagirwa no kuhari n'abantu ata bantu urungo bakuvuya wengene birekane kugiranera imibano myiza n'abantu mubamuhereranye aho uburi hose.

Mu kinenire imitsi harimwo kwitanga no guteya iminana harimwe ibintu byose bakora kugira ngo imitsi ikomere kugira ngo bininura imitsi bero muriizi harimwe no gukina imipira imiperarma mukuru 'imipira y'amaboko yambere so gukina gusarimwe no kuoga na fiir bihorarwa mu kinda n imitsi.

Ibidukikije ni ikintu cose kiri iruhande yacu harimwo ivyatsi, amabuye, ibiti, abantu, amazu ibintu vyose baba bihari imiduga ikintu cose kiri iruhande yacu bacita ikidukikije harimwo abantu n'ibikoko vyose biba birimwo mu bidukikije.

Abanyeshuri bambaye impuzu zisa n'ubururu Kandi mu Kibuga hari ibendera ry'igihugu cu Burundi hari imodoka Kandi hari n’ishure ryubatse.

Mu nduyare we masuku birakenko abantu batera isuku imbere yabo babaye imbere y'inzu imbere y'amashura imbere y'amashengero no mu barbarabara hose brakenda koazabaragira isukurako bakaba kubura ibicavuge bihari bikava kugira ngo njiduhave twandura indgwara zituruka kw'isukura ika.

Kurikuro bakarinzuye urayishirako amadirisha kugira ngo akaya aka cizi karinjira indani baje gushaya amadirisha abarashira y'amatanku agashira y'amatarabo gashirayo n'intebe abantu bindwiye babikorakirabo kohasengera bakazotsa baratzicarako imisi yose bataboraho bicaro gasanga ibini vyose bimeze neza.

Ishure ubona ko rigeretse kabiri kandi iruhande hari ibiterwa vy'ibigori n'ibitoke, hamwe n'ibiharage kugira bashobore kuzoza barafungura.

Ishure ubonako risize irangi ryera ndetse risakaje n'amabati afise ibara ry'ubururu kandi ubona ko ryubakishije amatafari ahiye kandi iruhande hari igiti kimanitse.

Ubushikiranganji bwindero buherutse gushira ahabona itangazo rimenyesha yuko iminsi yose, imbere yogutangura imirimo yishure abanyeshure bose bategerezwa gutonda kwibendera, bakaririmba ururirimbo ruhayagiza igihugu cacu c'uburundi kugirango ntibagwibagira akarangamutima kagume kahari.

Ibibuga vyosebirakine uko inyuma y'ikibuga bakhirako ubwihereero abantu bari ko ararora umupiya canke bariko bari inonora imitsi bashura kugenda bakiherera kzenjur z'gazubbatswa zabigenewe kizire yukoavya baronona mu bibuga canke antu abagerekwakera abantu benshi siruzako bariho ubwiherero.

Ishure bakoreramo ivyigwa. Bigiramo ivyigwa bitandukanye ariko ata munyeshure arimwo ubona ko bagiye kuruhuka.

Iyo urinzi ushaka kubakinzunakenewko bbakayinjisha nakbakira abantu benshi tubbaka kanugatowe kazutuma umusanga wubatsi utututwinshi bigatuma ibisi yuko bakamwo igabanuka cane uyonuna gayuka mwakazu gatoyokobikena uburinzi bo bakobakinzuin'i yakira abantu benshi.

Ishure rigeretse gatatu ubona ko abanyeshure bariko barafata ikirango kizoberekana mu myaka izoza kandi bambaye impuzu zisa.

Abanyeshure bambaye impuzu zisa kandi bafise n'ibitabo mu ntoke ariko bariko bararondeza ibindi bitabo bashaka gusoma mu cumba cabigenewe.

Urukurubak inzuwa buhajije kubakavyo so ha bimaze kubirangiza rakenerwa yuko uteramwo ivyati kugira ngo bashegushariza abantu b'awa wubaze n'abantu babikorahaza bakabona bameze neza har ibibarara bimeze neza gahatumora agatungana muntu wese aco akifuza kugoma hagaruka.

Umunyeshure ariko ariga ndetse n'imbere yiwe hari uyundi munyeshure bafise ibisuko, ariko ubona ko bakoreye cane, bariko bariga kandi bakurikiye neza ubona ko batekereje.

Abana mw'ishure bariko bariga bambaye impuzu zisa n'ubururu bambaye ibirato vyera mbere hariho umwigisha yambaye ishati yera ariko arandika ku kibaho cirabura kandi ariko arandikisha ingwa yera turabona abana benshi ,abicaranye n'abicaye ari benshi n'abicaye ari umwe umwe .

Cane cane mu vyigwa vy'ubuvuzi birakenewe ko haba ibishushanyo bitandukanye vyerekana amagufa y'umuntu ukuntu abameze, ibihimba vy'umuntu uko vyifashe, ivyo mu mutwe, ivyo mu nda, n'ivy'ahandi hose birakeneye kwiga kandi harakenewe rugagamesha zikoreshwa mu kugira barabe ingwara zirimwo mu maraso.

Mugihe uriko urigisha abanyeshure mu Burundi birakeneweko ufata amashure menshi kuyubaka mwo ntara zitandukanye ibijumburuka yubaka mumonge imakamba igitega ibururi anonsi mu ntarazizrugu barakendwa kushiramwo amashure kugira ngo abanyinshi bashije kwiga ku bwinshi.

Mu gisagara ca Bujumbura unduraniro antonsh ara amatsu agerekeranye ageretze ngo bihagareze igatatu canke kane, ariko n'umwaye mazibinyene nhari mu gisagara tuhabona mkana bateye ibiti cababona amashurwe ka mbere n'ibigazi bashara guhinguramwo amafuta y'urudufungura bigatuma ntubahotumerewe neza.

Muriko muriga kw'ishure birakeneweko n'abanyeshuri bigishwa gusoma isaha, umweretse isaha akamenya ati ubu tugeze igihe c'isaha zingana uku, tugeze isaha zitatu n'iminota mirongo itanu n'itanu canke mirongo itatu canke mirongo ine, bigaca bituma umuntu ashobora kumenya ikiringo abagezeko bivanya n'amashure agezeko.

Abakinyi b'umukino wamaboko bariko barishusha kugira birinde imvune ubona harimwo abahungu kandi ubunako bambaye inpuzi zidasa bamwe bambaye ibyubatsiro b'isi abandi uburubu.

Ikibuga ubona ko gisa nabi, ariko inyuma hari ibombo ubona ko rijamo amazi ubwira baze bararikoresha abanyeshure mu gukaraba canke mukuvoma amazi.

Ikibuga c'umupira w'amaguru ubona ko gisharije neza gifise n'umusezero umeze neza ariko atabakinyi bahari bariko barakina ariko ubona ko gikikijwe n'ibiti.

Abana bariko bagenda kw'ishure bafise ivyo batwaramwo amakaye bandikamwo bambaye impuzu z'ishure zera zisa nivu uwundi yambaye Ikoti yirabura afise n'ibirato vyera nivyirabura mumabara hera n'ayirabura.

Amashiniyimcuro yundikira hoseyiizandukanya arabiga benshi bagendana kumugabakomeye bamara marori n'abandi bose bakibatandukanyi abirabura abinjebe abatukurabera, ariko bose bariga, kandi bakiganeza mu ntekanangere.

Ishure risa neza ariko ata munyeshure arimwo harimwo intebe imwe n'imeza imwe hamwe n'ikibaho imbere gisigishije ibara ryirabura.

Ishure harimwo intebe zihagaritse ubonako bariko bakora isuku Kandi intebe zose zisa zisigishije irangi rimwe.

Ikibuga c'ishure iruhande hari iryo shure nyene risigishije ibara ryera, ndetse rifise n'ibendera mu rugo ry'igihugu c'uburundi, kandi rifise umunara impande.

Ishure rigeretse kabiri kandi ubonako hari abanyeshure bambaye impuzu zisa, ariko bari hejuru ubonako bari mu karuhuko barindiriye kwinjira.

Aba bariko baratembera mu gisigara ca bujumbura habona imiduga myinshi itanduka nye ye biruca nubutzaga imituga mu barabara asanga yabaye myinshi cane nabo ko gaguru bawoivo ma igisagaru ca mu burarugo cane mu burendero canke bo bumanuka bose basanga imiduga myinshi.

Abanyeshure kugira bigi batahura bisaba bige barabana ntawicaye inyuma y'uwundi canka imbere y'uwundi kugira ngo bose bashobore kubona umwigisha ariko arabigisha bakaba bariko baramuraba mu maso barabana niho n'uwugize ikibazo canga adatahuye aca abaza migisha umwigisha vyoroshe.

Ishure ubonako rifise ibigazi biri hirya ariko ubusitani bwabo bwuguruye kandi busize amabara y'ubururi kandi ubonako iruhande hari ivyatsi.

Abanyeshuri bari biiga bageze kuhiga bagata m mihera yabo haragaye mu gihe tunganya ibibazo bamiseko cyo gutunganya imibazo umunyeshuri abay bitahuye ashobora guca genda imbere y'abandi abanyeshuri akabasigurira kubera umunyeshuri asiguye abantu bitahuri gusunzire y'ubuko byose guga na umyigisha.

Kukiye agatanganyikor hasanga agasenge kameze neza higur abona y' ibicu vy'umugihugu ca kongo bare n'amazi y'mukiye agatanganyikoro yabona y'icafe mu kirere arakage kameze neza gatayikomwe kambere aro nutwatsi ubwihuyicane kafatira kaya gusanga ari ibintu vyiza bitayikomwe.

Icumba ubona ko kiraramwo abantu benshi ariko gisharije neza, gifise ibikoresho bikwiye. Ivyuma, ibitanda baryamako ariko ata bantu bahari.

Turabona itangiriba bitamwo amazi ku buryo ama imyinzurikubugicu ca genda akabagya mu ryo tange manakayaritamwo amazi abuze canke hageze kakama umanagaca kurigenda yakora mu ryo tange inyumaryo tange iharubatse n'inzu ibonekana ku baba ari inzu ibamwo abantu canke y'ico bagorabagore mu bindi bikorwa kanara.

Mu mashori matamaatan ugisogara ca bucumbura haraikako n'abarunda y'ukoko n'abana bakunguvyohanze abazungu ko abazosoze baziharirabira gureriya abazungumbuiitandukanye mu biru vyo hanze bose barrikana hano mwiyimiriwukare n'abana bo barigishwa neza.

Ikibaho cyanditse ko ibyandiko byandikishije bingwa kandi ubona ko ariabanyeshure bandika icigwa c'ubuhinga kigezweho c'ushakashatsi kandi ubona cyanditse kirimwe.

ishure ubonako abanyeshure batashe kubera ryugaye ariko mu kibuga hari ibendera ry'igihugu curundi kandi ubonako ata muntu numwe arihanze.

Abanyeshure Bambaye impuzu zisa imipira utukura amashati yera amapantaro amajipo atukura Kandi bariko barasenga.

Ukunonura imitsi hari ho bakinana impera y'amaguru mipira y'amabokorabirukanga, ariko bose bikoranira hamwe mu kuronka kunonoka mu muntu weza bikorozanganunotse, kandi mu kibuka c'mupiro w'amagoro rashkeza guteramwo ibwato kugira ngo ntikizekiranyirera n'ivoreraguye.

Mu mashuri y'uburundi harikamwo abatungakiyamwo n'abanyamahanga, kandi bose bigishwa mu rurimi ko ikinyamahanga nti co gituma atabwo babitayi, kandi mashurhi abashabora koyabandaniza n'muvukuvyo hanje n'aba bavuye hanze ataka imuco babuza kurandanya izibu vyabo.

Umunyishurura gifise inyabwonka imbere yiwe, ariko arandikamwo ibintu vyinshi roneka ko ari nk'iyo igikurwa bamuhahye, ariko arakora, ariko araheraheza kugira ngo aco gisohoze co gisoho tware ku kivuga kiri ku mpavuro, kandi vyanditse neza.

Abantu batatu bari cumba kimwe bariko barakoresha ibikoresho vyagenewe gusoma ibitabo harimwo n'imashi y'inyabwonko

Nrigavorozi bategereja kw abafisi o bandikako bakabafise amakaramu kobafise nk'amakaye kugira ngo icumi igisha cose avuze acandika atana kimwe kimucika ntihagize no guteguraika ibazi usanga umunyeshuru yakwizibuka, kandi aca ayifashissha ivyo yafashe yanditse bari kuba arigisha.

Imashini inyabongoza amazigani muri vyose habo mu bitano bazazugisa imomutanokubeke abo ubutgo gutoresha amakinda abo mu gukoresha amapikipiki aho hose n'ibiniinyabwongoza amaziganiwe kobera zirashobora guhari uwuri ataba banje gukoresha umutwe canke gukoresha imindibindi mikomeye, ariko gufise inyabongo vyose birakunda.

Abanyeshure bariko bariga basaba ko haha hari intebe bicarako begamiye kugira ngo ntibagware bwar uruti gw'umugongu kuko muntu ya tegamire ariko hakaba haheze kuryama ku intebe akaryama y'igonze canka yitunye bigaca bituma uruti gw'umugongo rugwara ingorane bikamugarugirira ingarukambi bikamutera ingora zitandukanye ejo gituma kugwira intebe z'abantu begamira mu banyeshure b'ivyiza cane.

K'umwaka utashe abanyeshure bariko baraheza amashure yabo yisumbuye umunyeshure wese arambara impuzu zikwiye kandi nziza zose zo kumara urubanza akagendarb akama inonebusabotsi y'iw ari n'abandi beshi ukura n'imisi mikuru mwere wa nashiye.

Mu bibuga vyinshi z'ibitiro y'amaguru biravunwa ko bashiramwo ifise hatsi ibirangizo byatsi bakanyuba barakindanigachika bakamuti gacanyi mbakamukoro bikose akaga hasi ntashoka brunica ariko akagira akagorana gatu nab gashobora kumuvuza gakerayingu kandi ivyorosha.

Injumi igiho yubatse nege birakenderwa yo ko impande yayo aker ibiti ibye ibikina byi bigafasha mu gutuma iminsi ifatana ahasi misi igafatana n'iyunzo nyine kandi n'amababiyi nasa toma inkiye umuyaga ujo ari myinshi aca agabanya umuyag kugerango ntushura ku bomora yanze bisebore kuguruka kandi yari yikomeye.

Mu banyeshuri biga hriho imyuga myinshi biga, kandi aho n'ibivsata vyinshi muri kaminuza amera mu mashuri yisumbuye ari vyo rimwo ivyigisha ko bikorasha na nyabwonko, kandi muk ivyo bisata vyose bikenewe ukugwirizwamwo amafaranga, kubera uda mafaranga ufise vyose usanga ata cokuri kurashikako.

Na cane cane abaganga iyo bariko barakora akazi kabo birakenewe yuko baba bafise ibitabo bigiyemwo kugira ngo ntibahave basanga umurwayi bamuteye umuti utariwo, nico gituma rero kubaganga gutwarana amakaye canke ikintu udatahura atari vyiza ku gikora, bisabwa ko ukora ikintu utahuye kandi uzi neza kugira ngo ntuhave usanga uriko urica abantu.

Nzu bibaz isizwe amarangi yera, kandi ibkariko n'amadirisha y'ivyuma n'ibiyo ivyumabiri ifisigararesa n'ubururu ibiyo na vyo birera, kandi birabonerana uwine murasha kubona mu ariimbere mu nzu yose bcobigenduku nyene.

Abariko bariga, kandi barakenewakob'umunaji arigisha abantu bakigisha baraba kugana ngo bakaza gutahura neza ivyo riko bariga icuza tahoyico urwendo gasoma ibitabo bibabihari haba hariho ububiko bujejwe kubirwa hamwo ibitabo bunyeshuri ashobora kugenda gasoma gitabo arbakeneye cose.

asi kubaka inzuka y'abaparasi gaja ko amafaka gisakas ashaka nabahakica nk'amategura irekanewe yuko hegeru hagati y'amategura n'umunzu khagati uca ushira ko ikintu nkitangira kubik ikuba ryazar dashekere abantu bari mu nzi

Inzo nyinshi zigerekeranyee go rizobahra bantu rayaciri biboneka kora nk'amashure n'abantu bariko barayigiramwo, kandi ageretze gatandatu tubabona n'imodoka mu si yazo bibonekana ko hari abantu bariko barigishayo indani murizo wabasizimigirainmiryo uga hanza.

Mumyishoro yo mu somero bw'ibitawabikiritabu azeko rasoma, kandi bitabana ivyinshirekuba n'ukori ivyinshi rakasoma kimwe bibindi biboneka inyuma yiwe cankmwe imbere yiwe hose birihari, kandi ni vyinshi biboneka ko aheze kimwe ashije gucura ibindi vyinji muri ivyo biremere yiwe.

Gutunganya ibibanza vy'iratiro, uraraba uburyo utegerezwa kuhashira akantu kameze nk'akarima, abantu bazoza barasamiramwo akayaga, barafatiramwo amasanamu, kugira bashobore kuyashira n'abandi baba batahashitse, baronke inguvu zo kuza kuhatemberera.

Mu mahinguriro yose usanga abakuzi batandukanyo n'wewobrige mahinguriro, kandi ababambare umwambaro barangawe ni bo baco baza guhingura amacupa abashiramwo ivyo kunywa n'ivyo kurya canke ibindi bitandukanya mbashobora gutekera usanga bikorwa n'abantu bakora mu mahinguriro geda atadukanya.

Mu gihe buri kurakinaofise abana batobat rakenerwa yuko uwur ugiraikirako bicarako bariko barakenda canke batashoranko ivyo bihize nk'ibi bo babahaye baza gukorera mwera bikeneyeko abagikora bicaye kokeraguca, ariko, kandi kantu wosasa mugaba agakora bari hasi kugera abane ko bakiri hasi kesire ko bagomwe bahagarara hejuru barya kiba ca hejuru y'abantu bakuze.

Iyo wubatse inzu birekanerwa y'uko uza urasigaza aho muco uzoca winjirira uvuye hanze nk'izuba ryaste rikaza riramurikira indani kandi udasigaja aho umuco woca uca usanga nuko hoba ku murango hatabona kubera umwijima aba mwishi cangwa ugasanga inzu niniya bigatuma umuco uvuye hanze utarose aho winjirira.

Ko'ishuri ryo mu ruvumera mu ntara ya bujumbura risanzwe ryubatse, kandi ryigisha abana kuva mu bindrweshikamww'icumi na gatatu rifise uburaro ibitanda bigerekeranye kabiri bishasheko amashuka afise amabara atandukanye, kandi risanzwe ryubakicije amatafari ahiyeko bufasi bushikane icuni.

Umuntu riko rika, kandi az ituayeli ngos igiriza ko asinvira canke agasamabara, ariko bisabwa yuko nmumuntu yegiye kikura guva kuri kiromene igishi c'avuze cozuawa umunyenshuru agacandika migisha c'avuze gufata ku muto kugira ngo hagaze ko azaba ikibazo gitore, kandi bimeze nejo utazurasamara canke gusinzira.

Nigiko ara bamuishubi kaminuzi ry'umu kamenge turihasangwe amaze meshi harobisita bitandukanye ry'abbo bantu bagwindana ingwara zo mu mutwey y'abantu boko uburinda bwa nonte n'abindi vy'ibihari ububababo vyose bavyiga mu kamenge muri kaminuzi y'oumukandanye amatwe c'umukamenge ni ico kigo kizisa abantu benshi cane.

Inzu yubatse bakayubaka ari ndende birakenerwa y'uko bashira umwanya hagati abantu bazoza baracamo bagiye kwinjira kugira ngo ntibazoze barinjirira hamwe bose canke hateye nk'ikibazo bakaronka aho baca mu gusohokera kandi hanini hagutse, nico gituma rero tugerezwa kuhasiga.

Ikaminuza yitiruye ibiyaga binini hae ariugucumbura barakora ibibazo bitandukanye, kandi ibago vy'imibazo brakenurwa yuko bigosorwa ntumubayejeje gukosora uka buntu utinananiriwa canke vyagundiye ngaha aro vyakugore kugira ngo hanyuma uzoca ubikosora.

Nyabwongwo zamazikainewe imisi yose ukategereza gukorajha mashini nyavwongo kugira ngo ushobore gukora ibikorwa vya misi yose nko gusubiramgwo ivyoguba wizi canke kwigisha nta vyo nyene barazikoresha canke mu gufata iceganyo cib mubakoze ni co gutema imashini yame ikenewe mu'bintu vyose burikorakora kugira ngo bigenze neza.

Abantu bari ku bitaro bagiye kwivuza, turabona muganga ari imbere ariko arabakira ababaza umwumwe wese ikibazo yoba afise canke ingwara yoba imuzanye kwa muganga kandi biraboneka yuko ari umuntu ariko arasigura nk'ingwara yoba yateye canke icaduka kugira ngo bamenye ukuntu bitwara.

Iyo uriko uvugira ahantu hari abantu benshi, birakenerwa ko, ukoresha icuma bakoresha mukuduza amajwi, n'abarikure bashobore kukwumva mugihe usanzwe ufise ijwi ritoya, kandi iyo hari n'umwijima, birakenerwa kuba ahantu hari amatara, hagatuma haboneka umuco, ukavuga bariko barakuraba.

Ubwinjiriro bw'ishure ry'akarorero rya Ngagara rifise uruzitiriro rusigishijwe irangi ritukura, iryera, irisa n'umutoto uhishiye.

Abanyeshure, bariko bariga kudoda, kandi bambaye impuzu zabigenewe; kandi ubona ko babiryoherewe, kandi bambaye impuzu zisa n'uburu.

Icumba mubonako cagenewe ubushakashatsi, harimwo nyabwonko nyinshi kandi ubonako zikomeye ari nshasha zagenewe abanyeshure.

Imodoka zisakandi zifise amagara atukura na yeya, ariko, kandi zangitseko mweranda pahulo, kandi ubonako ari kaminuza imodoka zayo.

Icumba cagenewe kubikamwo ibitabo ariko ushatse urasomerayo ibitabo, kandi hari ibitabo vy'ubwoko bwose, vy'ubushakashatsi, vy'imigenderanira, eka byose biriyo.

Abanyeshure ubona ko ari abanyeshure bo muri kaminuza, kuko baricaye neza bafise n'imishatsi ubona ko bariko bariga, kandi umukobwa umwe ahagaze ariko arabaza ikibazo mwarimu imbere.

Ishure rigeretse gatatu ariko ubonako arikizu kinini cagenewe kwigiramo kandi at'abanyeshure bahari ariko ubonako gisharije neza gisize amarangi asa.

Kwa muganga, ubona ko, umuganga, ariko arereka abandi banyeshure, uko bavura, ariko atera inshinge, umurwayi.

Ishure riteye imbere ubonako bigira kuntuzenya zigezweho ubonako bafise umwarimu, ariko arabigisha, kandi w' umuzungu.

Amaboko ari ku kintu bakoresha mu kwandika muri nyabwonko, ariko ibimenyetso vyinshi bifasha kugira bakore icandiko, ariko ubona ko berekanye amaboko gusa nico gikoresho.

Ngerageje kuraba muri iki gihe tugezemwo amatongo yaramaze kwaga, bikenewe ko bubaka amazu menshi abamwo abantu benshi bakayagerekeranya kugira ngo ikibanza co kurimamwo kiguma ari kininiya, bubake mu kibanza gito bacubakemwo amazu menshi ashobora kubikamwo abantu benshi.

Muriko urarima uburimyi bufatanye n'ubworoozi birakanya bikomwa ibanjiranyana cane cane imiti iza irico udukogo twunora ibiterwakazazurapompa amatekiyo gapompa imyumbatiyo gapoma irenganire g gapompa n'ibindi vyose warimye mu murima bikorewa n' gukokwa.

Mu mazu yo kwigiramwo bagiririmwo imyimenyerezo y'ibintu abantu baba bize birakenerwa yuko ushiramwo intebe zimeze neza ku buryo umunyeshuri ahicaye yicara amerewe neza, ata misonga yumva, ata biza biramucumita canke intebe ziguma zirukanga, intebe ziguma hamwe ico akora akagikora atekanye.

Ikibuga cagenewe umukino w'amaboko ndetse ruhandi hari ikibuga cy'umukino w'amaguru ariko hatyagakindiwe hari kubwira ikinu imikino kandi bishyarije neza.

Inzosobakishijwe amatafare kury itsunzwariko impaturekerazanainsoga n'ivyandego sirabura ni ko ko ari ibintu bifuze kwereka abantu bamanetse kugira ngo uucaha arengana burenze buhita ashobore ku bisoganyambara zokiga candi azi ugufise usha kwa fega acashobora kumuha amakuru akabimenya hakirikane.

Bariko barigisha bisaba ko abanyeshuri biga bamwe ari hasi abandi bari hejuru kugira ni hagire abakingira bandi nk'umuntu aba Ari mugufi niwe wokwicara inyuma ashobore kubona ivyumwigosha e ricare kwarandika cane kumva vyumwigisha ariko aravuga imbere mugihe amubona mu maso biratuma atahora cane.

Urubo n'ubuhinge bwa none tugezemwo umuntu akigezwa kwiga ubukoresha nyabwonko kogera ngo ushoboye kumenya ibintu bitandukane, kandi vyinshi kurugrako hejuru, kuko ayamakime gihe utagera nyabwonko nta gaciro uwufise n'i vyo bigishe ntibitahura bintu vyose n'inyabwonko.

Amazu menshi ngirango abamwo abantu benshi, kandi ikibanza co kubakamwo ari gito, amazu agerekeranye gatatu canke kane, kandi kwayo mazu kugira ntaze arabomagurika imbere yayo uca ahasasa amabuye akamera neza, ukahasiga agatunganirwa hakaringanira.

Ishure ubona ko bafotoye, hejuru hasize irangi ryera, kandi rifise n'ibicapo ku ruhome, kandi ubona ko bashobora gucana amatara kugira bige habona.

Ishure, ubona ko riteye imbere rwose, ariko ata munyeshure n'umwe arimwo, ubona ko umunyeshure wese, yiyicarana; ariko ku meza, hari ibitabo.

Ikibaho ciraburajanigija wuko ingoa zera boneka ko ari ishuri abaranyishure ko barahigira, ariko bakaba bazizibadafuse ikibaho vibaye kuba arigavyasigayeho ntivyigeze bivutweboneka kumereingonio n'ikibazo mbere kigize n'ibibazo bitandatu.

Amaboko y'umuntu, ariko akoresha nyabwonga ubonako, ariko yandika ira ibintu nirabigende neza, kandi ubonako, ariko aranyarotsa akoresha amaboko yose y'irabigende neza.

Mu mashuri yose uriko urubaka canke mu nzu zisanze birakeneweko ushirako ibitambara bituma izuba ridashika indani cane ubushuhe bukinjira aribwinshi kandi niho hari ubushuhe birakenegwa yuko ushiraho ibitambaro ukaba umaze kubikuraho akayaga kaca kwinjira indani munzu.

Ingazi buririrako kubera inzu igeretse inshuro nyinshi kandi bashobora kubandanya burira ariko munsi hari ibikoresho bakoresha mu gukora isuku kandi ubona ko biteye igomwe.

Ishure ririmwo ikibaho ariko biga ku buhinga bugezweho, bamurikishije igikoresho imbere, kugira babone ivyigwa ariko abanyeshure atabariyo mw'ishure.

Muri kino gihe tuhizemo amatongo aramaze kwa kaisi yakumye ibanto y'abantu nbakumia kwira kanezi nt'iyongereyi rero kugira ngo abantu bashure kubaho kandi babiho neza no kuba kamati bagerekeranyo kabiri ce nka gatatu kugira ngo afate ikibanza gitoye ikibanza cy'okurima me ni kora muriindi mirimo kikome kyari kandi kineneye.

Myuga ihari harimo umwunga wo kworora mwuga wo kurima kandi umwuga wo kurima arusha kurora ivyamwa .Ukarima imbogaboga ukarima ibitunguru ukarima ibiharage canke ibigori kugira ngo ushobore kubaho utagiye mwisoko utabanze kuja mumwisoko kugira ngo ufungure.

Kubaka inzu birakenewe yuko uza urasiga amabati, ugasiga umureko ku buryo imvura iguye itanyagira abantu baba bari mu gisusa, imvura iguye bakaronka aho bugama, badaca baza baranyagigwa ngo nuko imvura iriko iragwa, bagasiga akanya bashobora kwicaramwo bakaruhukiramwo.

Ishure riteye igomwe rifise imeza n'intebe zirabura ariko umunyeshure ubona ko umwe wese yiyicarana kugira bashobore kwiga neza batagorana gose.

Ishure ryiga ko abana .Ubona ko ari ari abana babakire kuko ishure risharije neza. rifise isuku rifise kandi rigeretse kenshi gatatu n'abavyeyi bari kumwe n'abana.

Ishure rigaragara ririmwo intebe nyinshi cane ubonako arishure risa neza rifise isuku rifise n'ibitambara bipfuka amadirisha kugira habone.

Imodoka zibiri zihanganye iniriwiwanfo ibindi biri iburyo kandi zifise amabara atandukanya ni indaba ibindi isanoure kandi ubonako ziparitse.

Wubatse Inzu utegura ko izokwakira abanyeshuri ubashiramwo ikibaho cirabura ugashiramo ingwa bazokoresha mu kwandika. Ugashiramo nabo bazoza barashira imyanda cane mu ishure utibagiwe naco bitegereza gushiramwo intebe abanyeshuri abatoboga bibatse kwiga bicayeko.

Bariko barubaka inzu birakenewe gushiramo ubwiherero imisi yose ubwiherero bwabigeme ukabushira ukwabwo ubwiherero bw'abagabo cangwa ubw'imisore nabwo nyene ukabushira kugira ntibazoze barahurira bose bagatuma bakora ibitari ifite bagasambaniramo canke bagakoreramo ibindi vyaha.

Icumba kirimwo abahungu babiri, ariko harimwo ivyuma ubona ko bakoresha uca ubona ko abo bahungu babiri ari ba kinyozi.

Urukurubakinzubirakenewekuzubakisha amabuyi canecane kugira ngo zikomere ajije kubakisha amabuyi hagati yabo utubaza ukoatera ivyacu ka tera ibiti kugira ngo bibashe kugumy isi nizira ilononegara izira sidagurika cankere nagurigahyato inekaka ikin uko uhakomeze kugira ngo gumhakomeye cane.

Ishure atabanyeshure balimo aliko bibonako arishure ryomulindera bigisha b'ikaminuza yagenewe turamura abigisha kandi ata banyeshure bahari.

Abanyeshuri bariko barigabikira mu ishuri nabu bambaye imuitsere abantu bambaye itsirabura kandi harimo n'abafise imishatsi y'imikorank mantu bambaye mu mutwe harimo n'abandi bataye abafize ariko biboneka neza ko bariko arigiserka kwikira mwigisha imbere yabo.

Mubidukikije turasangamwo ivyatsi , turasangamwo amabuye, turasangamwo Ibiti ,turasangamwo nibibuga bitandukanye bakinonoreramwo imitsi ivy'umupira wamaguru, ivy'umupira wamaboko hari naho dusangamwo ubwogera abantu barashobora kugenda mumazi bakoga.

Ibarabara ryegereye ishure, ariko kuruhandi hari ibiti, kandi bisharije neza bifise itoto, kandi harimo nivyatsi ubonako hata bantu bahari.